Nkwadaa mmarima mmeɛnsa kuta bokiti resa nsuo wɔ nsutene no mu. Maame baako koto wɔn mfimfini. Ɔno nso kita ne bokiti resa nsuo no bi wɔ nsutene no mu.

Maame te koropɔɔto anim akuta sekan retwitwa adeɛ. Bokiti mmienu asi ne nkyɛn. Apampa asi bokiti fitaa no so, asanka si koropɔɔto no so ɛwɔ n'anim, ɛna bottle asi bokiti mmienu no mfimfini.

Mmarima mmienu hyɛ nkatasoɔ wɔ wɔn atade so. Mmarima mmienu yi nyinaa nso hyɛ kyɛ. Ɔbarima baako akoto afidie no ho, ɛnna ɔbarima baako nso gyina afidie no ho.

Ɔbarima bi koto afidie no anim rehyehyɛ bɔɔbo a ɛtwe anyinam nkanea firi awia hɔ wɔ asase no so. Mmarima mmienu nso gyina n'akyi rehwɛ no.

Nnipakuo yi retu kwan. Ebi kutakuta wɔn kɛtɛ, ɛnna ebi nso kita wɔn baage a nneɛma gum. Mmaa no bi akata wɔn tirinwi so.

Gyanta nnan akye ɛkoɔ baako rewe no. Gyata baako nso reba bea a gyata rewe ɛkoɔ no. Ɛkoɔ a aka no agyinagyina gyata baako no akyi.

Nnipa dɔm yi a ɛmu pii no hyɛ ntaade tuntum ne kyɛ kɔkɔɔ yi ɛreyɛ yikyerɛ akyerɛ aban no. Nnipa no bi kitakita twerɛpono a wɔatwerɛ nsɛmfua a wɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ aban no ɛne deɛ ɛha wɔn ɛne deɛ nti a wɔreyɛ yikyerɛ no wɔ so.

Nipakuo yi ahyia mu wɔ asɛmdibea. Ɔtenbuafoɔ no ɛte nipadɔm no anim ɛna frankaa esi ne nkyɛn. Aban nipa no nso gyina hɔ. Ɔbaa baako ɛte ɔtenbuafoɔ no anim ena ɔbaa baako egyina nipakuo no anim.

Abayewa no a ɔde mmaayaafi akata ne ti na ɔte akonnwa so no ne ɔbarima no a ɔte wheelchair mu no asɔ dua baako mu. Ɔbarima baako koto wɔn nkyɛn a ɔno nso kuta dua. Nnipa mmienu gyinagyina wɔn nkyɛn.

Nipakuo yi ahyia mu wɔ bea yɛyɛ aduro mu nhwehwɛmu ɛne mu nfiifiimuu. Mmaa mmienu ɛne barima baako atene wɔn nsa ɛwɔ nnuro yi so. Ɔbaa baako ɛresre. Nipakuo yi ɛhyɛ nkatasoɔ fitaa ɛwɔ wɔn ntaade so.

Hyɛn a nnipa tete mu no si asono mmienu no mfimfini wɔ kwaeɛ mu hɔ. Dua kɛseɛ si ɔsono baako no akyi, ɛnna nwura atwa wɔn ho ahyia.

Mmarima mmienu yi reyɛ adwuma wɔ anyinam kaneadua no so. Wɔhyehyɛ nkatasoɔ wɔ wɔn ataadeɛ so. Ɛna wɔhyehyɛ kyɛ. Wire sensɛn anyinam kaneadua no so.

Mmaa mmienu ɛte pɔnkɔ so ɛregye wɔn ani ɛwɔ mpoano. Ɔbarimba no asɔ pɔnkɔ no ahoma no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmaa no nte nhwe. Ɔbaa baako agyina wɔn akyi ɛpɛ sɛ ɔsɔ pɔnkɔ no mu.

Ɔbarima bi te grawa so, ɛnna ne computer si ne nan so. Nneɛma sisi adidipono so si n'akyi. Akonnwa si n'anim, ɛnna bɔɔbo a wɔde twe anyinam nkanea firi awia hɔ si akonnwa no so.

Mmaayewa nnan yi adi ɛmo no a ɛwɔ kyɛnsee no mu no awie. Baako de duku akyekyere ne ti, ɛna baako de nsa akata n'ano. Mmayewa yi m,u mmienu resere.

Wɔahyehyɛ mma mpaboa a ɛgu mu ahodoa ahodoɔ. Nyomago a wɔde toɛ aduane nso wɔ nkyɛn, ɛna kyiniiɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ nso si hɔ.

Atoyerɛnkyɛm bi asi wɔ beaeɛ ha. Adan abubu, nnuannua deda fam, bɔtɔ a wɔakyekyerɛ ano da fam. Wire a wɔakyekyere da fam hɔ. Nkyɛnsedan autu na ewiem ayɛ kutuu.

Nipakuo yi ahyia mu wɔ asɛnnibea. Otemmuafoɔ no te mmaranimfoɔ no anim, ɛna frankaa sisi ne nkyɛn. Ɔdanseni no ama ne nsa baako so ɛna ɔreka ntam wɔ Twerɛ Kronkron so. Aban nipa nso gyina ne nkyɛn.

Nnipakuo no ahyia ɛwɔ adidipono ne ho, plate a nnuane gugu so no asisi wɔn anim. Abɔfra baako ɛde paano ɛrehyɛ papa no a ɔhyɛ ahwehwɛniwa no ano ɛmu.

Ɔbaa bronii no gyina ɛdan a yatwerɛtwerɛ hoo ahiafoɔ hwɛsofoɔ anim ɛna nkwadaa no ayɛ no atuu. Akwadaa baako ate ne ho ɛna waka ne nsa mmienu ahyia.

Kente ahodoɔ pii a wɔahyehyɛ ne ntoma ahodoɔ wɔ maame tuntum no akyi. Maame tuntum no ada kente no bi so, ɛna ɔresere.

Nkonnwa sisi beaeɛ a wɔgye ahɔhoɔ no. Adidipono si mfimfini, ɛnna nwoma gu aseɛ. Adidipono baako nso wɔ atifi hɔ, ɛnna kanea a ɛsi kanea dua so si so. Dua bi nso si kanea dua no akyi.

Mmarima mmienu resi dan. Mmarima yi hyɛ nkatasoɔ wɔ wɔn atadeɛ so, ɛna wɔsane nso hyɛ kyɛ. Mmarima yi yɛ ntayagufoɔ. Ɔbarima baako gyina hɔ rehwɛ deɛ ɛrekɔ so.

Mmaayewa mmienu wɔ bea yɛtontɔn nnuaba ɛne atɔsodeɛ, abaayewa no a ɔhyɛ tuntum no ɛrehwɛ beebi, ɛna ntoma hyɛ abaayewa baako amɔtoam.

Abayaa yi a ne tirinwii gu ne ho no te akonnwa so no ɛna waka ne nan ato so. Sereɛ wɔ abayaa yi anim. Baskɛt ɛnan sisi ne nkyɛn ɛna aduaba ne atosodeɛ ahodoɔ no ɛwɔ nakyi.

Oburoni baa no te akonnwa so wɔ mmofra no sukuu dan no mu. Ɛna waka ne nsa abɔ mu. Twerɛpon ne twerɛdua da n'anim. Mmofra bebree nso atwa ne ho ahyia. Ntwerɛ bi wɔ twerɛpon no so wɔ n'akyi. Ɛna abranteɛ bi gyina ɔpono no ano.

Baatan mmiɛnsa ne nyinaa ani kyerɛ bebi baako, abaatan a ɔwɔ mfimfini no so bɔtɔ ɛna ɔkita kyineɛ, deɛ ɔwɔ me bankum ne so no nso hyɛ ataade kɔkɔɔ nso so bokiti ɛna ɔno nso kita kyineɛ. Aberanteɛ bi nso so bɔtɔ ɛretwam ɛwɔ wɔn anim.

Nnipakuo nyinaa hyɛ nkatasoɔ wɔ wɔn ataade so. Ɛna wɔn nyinaa nso hyehyɛ kyɛ. Baako nkatasoɔ yɛ ahahanmono. Deɛ ɔhyɛ ahahanmono no atene ne nsa rekyerɛ wɔn a aka no biribi wɔ wɔn anim.

Mmaayewakuo yi ɛyɛ yikyerɛ. Abaayewa baako de tam kɔkɔɔ abɔ ne kɔn mu. Mmaayewa no mu dodoɔ noa kutakuta twerɛpono a yɛatwerɛtwerɛ nsɛmfoa ɛgu so ɛna wɔapegya ɛwɔ soro. Abaayewa baako kuta speaker ɛna ɔkasa gu mu.

Obi te ɛdidipono ne ho. Kukuo ketewa a nhwiren ehye mu esi ɛdidipono no so, nnwoma nso da ɛdidipono no so. Plate a cake da so esi edidipono no so ɛna nipa no kuta kuruwa a nsa egu mu.

Ɔbarima yio a ɔgyina beaeɛ a wɔtɔn nsa no hyɛ akokɔnini atadeɛ. Ɔde ntoma apan trɔsa ne nkatasoɔ ɛna ɛhyɛ no gu so. Ɔkuta bag kɔkɔɔ, ɔhyɛ mpaboa kɔkɔɔ, ɛna akokɔnini tam gu ne nsa no. Ɔhyɛ kyɛ ne ahwehwɛniwa.

Nkonnwa a sumiiɛ deda mu no atwa konka ɛwɔ ahɔhogyedan no mu. Kapɛt sɛ dam hɔ na ɛpono si so. Ɛpono adaka nso si nkonnwa no akyi. Ɛna kaneadua si nkonnwa no nkyɛn.

Asukuufoɔ nkwadaa no ahyia wɔ suadan no mu. Ɔkyerɛkyerɛni bi gyina sukuu nkwadaa yi anim, ɛnna watene ne nsa wɔ sukuuni wapagya ne nsa no so. Twerɛpono si wɔn anim, ɛnna nsɛmfua wɔ twerɛ pon no so.

Ahwehwɛ bɔ adwareeɛ hɔ. Nkanea ne pono a adaka hyehyɛ mu nso wɔ adwareeɛ hɔ. Towel gu pono no so. Kukuo ketewa a nhwiren hyɛm si pɔno no so. Agyananbea nso wɔ adwareeɛ hɔ.

Ɛhyɛn ahodoɔ a ɛmu bebree ɛyɛ akokɔsradeɛ ato santene ɛwɔ ha. Nipadɔm bebree agyinagyina ho. Ɛna kyineɛ mmiɛnsa asisi hɔ. Dan nso sisi hɔ.

Dwamfoɔ mmaa yi tete hɔ. Apanpan sisi wɔn anim. Mako ne aburo ne atosodeɛ ahodoɔ gugu apanpan so.

Mmaa nnum ɛso apanpan ato santene akyerɛ baabi faako. Mmaa no mu baako adane n'ani ahwɛ nkyɛn ɛna ɔbaa baako egyina wɔn ɛnim ɛde ne nsa aso ne sisi.

Ɔbaa yi ɛyɛ aban adwumayɛni, ɔhyɛ nkatasoɔ tuntum a wɔatwerɛ anim polisi. Ɔhyɛ nose mask, ɛna ɔhyɛ ahwehwɛniwa ɛne ɛkyɛ. Aban adwumayɛni no ɛrebɔ nnipa ho ban ɛfiri kwan ne mu.

Abatoɔ reka so. Nipadɔm no ato santene rebɛto wɔn aba. Bowl si didipono no so, ɛna ɔbaa baako de n'aba rehyɛ bowl no mu.

Akwanhyia asi ama hyɛn ahodoɔ asɛesɛe ɛwɔ kwan ne so. Ahyɛn akɛseɛ ɛne nketewa ɛretwa mu , ɛna nkwadaa mmienu ɛgyina kwan no mfimfini.

Ntɔkwa asi, ɛna mmarima ne mu bi ɛpɛ sɛ wɔpata ntɔkwa no. Twerɛpono ɛsi wɔn akyi a nsɛmfua bi ɛgugu twerɛpono no so. Mmarima nsia bi nso ɛgyina hɔ a wɔhyɛ akatasoɔ ɛwɔ wɔn ataadeɛ so, ɛna wɔhyɛ kyɛ.

Pono no si carpet ne so, ɛna kuku ketewa a nhyiren hyɛ mu ɛne kuruwa ketewa a ɛsi plɛɛte so si so, adanmutwa sisi ne nkyɛn, ɛna nhyiren hyehyɛ kukuo mu sisi ne nkyɛnkyɛn. Mfonini bobɔ ban no ho wɔ adanmutwa no akyi.

Nipakuo naa wɔhyehyɛ ntaade nsonson na ɔbaako hyɛ ataade a ɛnii yɛ ankaa no yɛ nfidie dwumayɛfoɔ. Mmiɛnsa yɛ mmaayewa ɛna wɔn a aka no yɛ mmarima.

Apolisifoɔ no bi gyinagyina mmarima no a baako hyɛ bibire atade na baako nso hyɛ dodɔeɛ atade no nkyɛn, ɛnna ebi nso ato santene wɔ wɔn akyi. Aberanteɛ bi hyɛ atadeɛ fitaa bi gyina bepɔ no so rehwɛ wɔn.

Aborɔfo no a ɛbu kutakuta frankaa, a ɛbi nso kitakita twerɛpono a nsɛmfua wɔ so no reyɛ ɔyɛkyerɛ. Nnipa no bi hyehyɛ ahwehwɛniwa, ɛna ɛbi nso de adeɛ akata wɔn hwene ne wan ano.

Dɛmdwa noa sumiɛ de da mu na ɛpono adaka a nneɛma ne kukuo nketewa si soɔ no si ɛban ne ho. Nfonni bobɔ ɛban ne ho. Ɛpono nso si carpet so wɔ adanmudwa n'anim ɛna sumiɛ mmienu egu fam ɛwɔ carpet no so.

Maame no a ɔhyɛ akokɔsadeɛ atadeɛ ne trɔsa tuntum, na ɔbaa bi hyɛ ahwehwɛniwa ne atade fitaa gyina ne nkyɛn no ne asukufoɔ nkwadaa mmaayewa no bi rebɔ ampe. Asukuufoɔ no nso bi gyina hɔ rehwɛ wɔn.

Apolisifoɔ no a ɛbi kuta atuo no gyinagyina amena no ho. Mmaruma mmienu a sofi si deɛ ɔhyɛ nika fitaa no nkyɛn no gyina bepɔ ketewa no a ɛwɔ wɔn anim no so rehwɛ wɔn. Aberanteɛ bi a ɔde kɛntɛn a ahoma sɔ mu asɛn ne mu no gyina wɔn akyi.

Nkwadaa no a sereɛ wɔ wɔn anim no ɛretu mirika wɔ mfutuo kwan ne so, abaayewa no a ɔhyɛ ataade dodoeɛ ne skɛɛte tuntum no wɔn nkyɛn. Nwura ne nnuannua atwa wɔn ho ahyia.

Mmaayewa mmienu a wɔhyɛ ataade tuntum na ataade no nsa yɛ akokɔ sradeɛ no gyinagyina agoprama no so. Abaayewa noa ɔde ahahan mono nhwi abɔ ne ti no ɛbu ne mu ase. Nnipakuo a wɔn mu pii hyehyɛ ahahan mono no tete akonnwa so wɔ wɔn akyi.

Nkete a ahweneɛ ahodoɔ ahohodoɔ gugu mu na esisi kiosk bi anim. Ɛpono adaka a ntoatoa a nduhwam ne mba gugu mu nso sisi sss Kiok no mu bi. Ahabawuiɛ ne ahabanmono nso sensan kiok no mu wɔ soro.

Abatewa no a ɔhyɛ atade fitaa ne trɔsa tuntum a fitaa sensɛn nkyɛn na akwadaa hyɛ n'akyi no repia ne bag a ɛgugu cart so no. nkwadaa mmienu ne ɔbaa bi a ɔhyɛ tuntum nso gyinagyina abayewa no akyi. Ɔbarima no a ɔhyɛ atade nsonson no nso gyina abayewa no benkum so.

Nhyɛn sisi abrɔsan no a esi kwan no a esi coal tar no ho no ho. Ɛna abrɔnsan akɛseɛ akɛseɛ nso si kwan no anaafoɔ. Nnua nnua sisi kwan no ho.

Nsɛntwerɛfoɔ no de maeke gyinagyina ɔbarima no a n'abɔdwe afu dwene na wayi ne tiri ho kwabokwabo no anim. Abaayewa bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa na ɔkuta kasatorofoɔ no gyina ne nkyɛn.

Mmarima no ɛresi agyananbea, ɔbarima baako a ɔhyɛ ataade fitaa no gyina atwedeɛ so, na baako no gyina ne nifa so ɛrepeenti dan ne ho. Mmarima mmienu nso gyinagyina hweebalo no anim.

Mmarima no a nkatasoɔ fitaa a kyɛ wɔ soɔ no ɛreyɛ mfeefeemu wɔ dan a awudie akɔsoɔ ne mu. Mmogya petepete fam hɔ, ɔbarima baako ɛretwa mfonin.

Aberanteɛ no a ɔhyɛ trouser tuntum ne nkatasoɔ tuntum na okita mic ne gyina nnipakuo no a wɔtete adidipono ho wɔ hyiadan ne mu anim. Abaayewa no a ɔhyɛ ntoma no ataade no a ɛsi ne nan ase no gyina pono ne ho na waka ne nsa abɔm.

Kodoɔ ahodoɔ sisi nsutene ne so, abrɔsan akɛseɛ akɛseɛ atwitwa nsutene ne ho ahyia. Bepɔ bi nso si abrɔsan no akyi.

Ɛhyɛn a baako ho yɛ kɔkɔɔ, na baako ho yɛ tuntum, na baako ho nso yɛ nsonson ɛnenam ɛkwan na ɛda agudie fie no ɛnim no. Nnuanua ɛtwa agudie fie no ho ɛhyia. Abansoro bi si agudie fie n'akyi.

Mmarima noa wɔadwa wɔn boso na ɔbɔ tam na awheniɛ deda wɔn kɔn mu no mu mmienu ɛrebɔ twene ɛna wɔn a aka no nso ɛredi asa. Nnipadɔm bi gyinagyina wɔn akyi ɛrehwɛ wɔn.

Mmeranteɛ no a ahoma sɔ twene so sensɛn wɔn kɔn mu no gyinagyina dua bi ase ɛrebɔ twene no. Nnipa bi gyinagyina wɔn akyi na ɛbi nso tete akonnwa so ɛrehwɛ wɔn. Dan a ɛho yɛ akokɔsradeɛ no si dua no akyi.

Abaayewa no a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ ne trɔsa na wabɔ ne ti no koto asase no so. Ɛna kwakuo bi koto ne nan so. Kwakuo no bi nso atwa ne ho ahyia, ɛna nwira wɔ n'akyi.

Abranteɛ na ɔhyɛ akokɔ sradeɛ ɛne traser tuntum no a ɔgyina nifa so no ɛrebɔ dondo. Mmarimma naa ɔhyehyɛ ntaade soro fitaa no nso ɛredi asa. Nnipakuo bi ɛtwa wɔn ho ahyia ɛrehwɛ wɔn.

Akwantufoɔ bebree ato santene gyingyina beaeɛ a wɔforo wiemhyɛn no. Akwantufoɔ no bi kutakuta wɔn baage wɔ wɔn nsam, ɛna ɛbi deɛ bobɔ wɔn akyi.

Pono adaka bi sisi abrɔsan no a yɛnsi nwieɛ a ntakura bebree wɔ ho ne ho. Mmarima mmienu gyina dan no anim. Na dan bi a ɛho yɛ akokɔsradeɛ nso si abrɔsan no akyi.

Barima no a ɔhyɛ atadeɛ tuntum na ɔde ne nsa asi ne sisi no gyina mmarima mmienu no mfimfini. Mmaa mmienu a wɔhyɛ atade fitaa na wɔde adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano no ne nkwadaa no gyinagyina wɔn nkyɛn. Ɛna ɔbaa bi hyɛ atadeɛkɔkɔɔ gyina mmarima no akyi.

Nnipakuo no regye wɔn ani wɔ agodibea hɔ. Ɔbarima no a ɔhyɛ nika tuntum na wadwa ne bo so no de ne nsa ato abayewa no a ɔhyɛ kyɛ fitaa no kɔn mu gyina abayewa a ɔhyɛ nika tuntum ne atae tuntum no anim, ɛnna nnipadɔm bi na gyinagyina hɔ na ebi nso tete wɔn anim.

Nnipakuo no a bebree hyehyɛ ntaadeɛ ade korɔ na ebi kita ɔman Ghana frankaa ato santen wɔ agoprama no so. Nnipa no mu pii, abubufuafoɔ a wɔtete abubuafoɔ nkonnwa mu. Abaayewa bi hyɛ maame ataade kuta nfoni a yɛatwerɛ so Ghana wɔ wɔn anim.

Nkwadaa no tete pono no a kɔmputa sisi soɔ no ho. Kasamfonin bi bɔ wɔn anafoɔ, ɛna kɔmputa baako si adaka so wɔ pono adaka no nkyɛn wɔ benkum so. Ɛna twerɛpono nso si wɔn nifa so.

Dan pii sisi asaase pɛsɛɛ ne so, na po da nkyɛn. Kwan a yɛgu so kootaa da abrɔsan ne nkyɛn na kodoɔ bi sisi po no ano.

Nnipakuo no a ɛbi rebɔ wɔn nsa mu atwa ahyia pono a nwoma deda soɔ na nsuo bottle sisi soɔ ne ho. Nnipa ne bi te bankum so na bi nso te nifa, na aberanteɛ no a ɔhyɛ ataadeɛ a ataadeɛ no yɛ nsasini no na wahyɛ ne tiri ho no te wɔn mfimfin.

Nkwadaa no atwa ahyia aberanteɛ no a ɔhyɛ ataadeɛ bibire ne trɔsa tutuntum ne ho. Na akwadaa baako a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ koto aberanteɛ no anim. Na nnuannua sisi wɔn akyi.

Mmarimakuo no tete kodoɔ so wɔ nsutene no so. Ebi hyehyɛ ataade kɔkɔɔ ɛna ebi nso hyehyɛ bibre ntaade, ɛna ebi nso hyɛ akokɔ sradeɛ ntaade. Mmarima no nyinaa ani kyerɛ nwura ne nnua noa esi poano hɔ no.

Barima no ɔhyɛ atade fitaa a akokɔsradeɛ wɔ n'anim, na wɔafira ntoma kɔkɔɔ wɔ so no, na ɔde adeɛ abɔ ne tiri so no kita poma, ɛna ɔguina hwesofoɔ no a ɔhyɛ akotadeɛ ne ahobammɔ kyɛ no a wama ne nsa baako so no nkyɛn. Ɛna mmeranteɛ mmienu gyina wɔn akyi.

Nipadɔm no atwa mmarimaa no a wɔhyehyɛ bibire atadeɛ na wɔde duku fitaa abɔ wɔn ti so ne mmarimaa no a wɔhyɛ akokɔsradeɛ atadeɛ na wɔtete kodoɔ so resi akan wɔ nsutene no so no ho ahyia.

Nnipakuo no a wɔatwa gya no ho ahyia no gyina hyɛn no nkyɛn. Abayewa baako a ɔhyɛ atade ahahan mono ne nika ahahan mono no gyina akonnwa tuntum no nkyɛn, ɛnna atade kɔkɔɔ gu akonnwa baako ho nso si ne nkyɛn.

Nipakuo bi gyinagyina ɛhyɛn no a ɛho yɛ akokɔsradeɛ no akyi, ɛna adaka ne nkonnwa ne grawa nso hyehyɛ wɔ nkyɛn. Aberanteq bi hyq atadeq tuntum ne trɔsa nsonso tare hyɛn no ho.

Amanyɔkuo no mu nnipa bebree gyingyina ɛhyɛn a ɛho yɛ bibire na amanyɔkuo no panyin mfoni wɔ krataa so bɔ nneɛma no ho. Amanfoɔ tete ɛhyɛn pɔnkɔ so wɔ wɔn anim. Ɛna abranteɛ no a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ no kita nwoma a ekuo no panin da so wɔ no ɛte ɛhyɛn pɔnkɔ so.

Nkwadaa no gyinagyina gɔta ano ɛda fie no a ɛho yɛ fitaa no akyi ho. Nnipa bi nso gyinagyina gɔta no anaafoɔ. Efi gugu gɔta no nsuo mu.

Nsuo gugu kwan no so ama kwan no so ayɛ atɛkyɛ. Mmaayewa bi gyina apata no a ɛsi kwan no kyɛn no ase, ɛna apampa sisi wɔn anim. Aberanteɛ bi te ɛhyɛn pɔnkɔ so nam kwan no so.

Abaayewa no a ɔde ntoma sini asi ne bo so na ɔde bi atwa n’asene na ɔhyɛ kyɛ a kukuo butu so no gyina adehwɛpono ne so ɛredi asa. Aberanteɛ bi nso hyɛ ataade fitaa ne trouser nsonsono ɛrebɔ twene mu wɔ ne nkyɛn.

Nnipakuo no hyinagyina pono a aduane gu plate mu sisi soɔ na ntere ne sekan nketewa deda soɔ. Abaayewa watu ne nan baako asi akonnwa tenten no so na akwadaa bi a okita plate a ɛregye aduane wɔ aberante ne hɔ, ne akwadaa ɔbaa no gyinagyina nkyɛnkyɛn.

Akwantufoɔ bi ato santene reforo wiemhyɛn. Wiemhyɛn foforɔ nso si wɔn akyi, ɛnna amanfoɔ gyinagyina ho. Nnua atwa beaeɛ a wɔreforo wiemhyɛn no ho ahyia.

Pono a ɛsi carpet nsonson no so si adamadwa no anim. Ntokua wɔ adamadwa no akyi, ɛnna nkanea bobɔ dan no soro.

Abaayewa bi hyɛ atdeɛ soro fitaa ne trɔsa tuntum gyina aboa ho nwi no anim. Ohonin no si dan kɛseɛ no mfimfini. Nipadɔm atwa ohonin no ho ahyia.

Ɔyarehwɛni no a ɔhyɛ atadeɛ fitaa na ɔde adeɛ akata ne hwene ne n'ano no de adeɛ akyerɛ ababaawa no a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ na nkatasoɔ bibire ne ɛkyɛ bibire hyɛ no, na ɔde adeɛ akata ne hwene ne n'ano no so. Pono a nnuro sisi so si wɔn anim.

Adwadifoɔ no tɔn wɔn nneɛma wɔ dwam. Dwadini baa no a ɔhyɛ atade fitaa no rebuebue rɔba no a ɛyɛ akokɔ sradeɛ no mu. Kyiniiɛ si maame no a ɔhyɛ atade fitaa na ɔhyɛ trɔsa tuntum na ɔkuta ne baage no nkyɛn.

Mmayewa no ahyia wɔ baabi a wɔbu nsuo no. Apampan sisi borehole no anim, ɛnna ɔbaatan a ne ba hyɛ n'akyi ne bokiti ahahan mono resɔ nsuo no bi. Abayewa bi hyɛ ahahan mono atade so apampan. Ɛnna borɔde dia atwa wɔn ho ahyia.

Pono ketewa a nhyiren a ɛhyehyɛ kukuo mu si soɔ no si carpet ne so. Adanmutwa si akyire na mfonin bobɔ ban ho wɔ adanmutwa no akyi.

Aberantɛ bi te akonnwa no a mfidie sisi so no ho, ɛna ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Aberanteɛ yi yɛ Bibini. Oburonin barima bi nso hyɛ akokɔsradeɛ atadeɛ ne ahwehwɛniwa gyina ne nkyɛn.

Nnipa bebree wɔ agoprama no so. Ɛhyɛn tuntum tuntum no nam carpet kɔkɔɔ no a ɛsɛn kwan no so no so. Aberanteɛ bi kita baage ɛna ɔhyɛ trɔsa tuntum gyina ɛhyɛn no nkyɛn.

Nkwadaa mmarimaa no bi rebɔ bɔɔlo wɔ nsuo no a ɛgu nwira no anim no mu. Akwadaa baako hyɛ bibire atadeɛ nam wɔn akyi. Ɛna nnuannua atwa nkwadaa no ho ahyia.

Ɔbaa no a wagya ne tirihwi agugu ne ho ne nkwadaa mmaa mmiɛnsa no hyɛ ntoma ntaadeɛ adekorɔ gyina kwan a yɛgu so kootaa no so. Ahyɛn bi nso sisi kootaa kwan ne so wɔ wɔn akyi.

Nipakuo no a ɛbi baage bobɔ wɔn akyi na ɛbi nso kitakita wɔn baage no rekɔ beaeɛ a wɔforo wienhyɛn wɔ Temale no hɔ. Kanea dua bi si ɛdan no anim.

Hyɛn a ɛho yɛ ahahan mono na ne taya akɛseɛ no si adehwɛpono no so, ɛnna nnipakuo bi atwa ho ahyia. Hyɛn no bi nso sisi nnipa no akyi ne wɔn nkyɛnkyɛn. Nnipa no bi retwa mfonin.

Mmarima noa wɔgyinagyina adehwɛ pono no so bi asosɔ wɔn nsa. Kasanoma sisi wɔn anim ɛna kyerɛpono a nkratoɔ ɛwowɔ so no sisi wɔn akyi. Ɔbarimma noa ade gu no kɔn mu no ate ne ho.

Mmarimakuo yi a wɔhyehyɛ ɛkyɛ yi no, na ɛbi tete hɔ, na baako akuntunu ne mu no te asase pɛsɛɛ no so wɔ kwaeɛ no mu, ɛna fidie si wɔn mfimfini. Nnuannua atwitwa wɔn ho ahyia.

Mmarimakuo no a wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade fitaa no ahyia mu wɔ beebi faako. Mmarima ne bi bobɔ duku, na bi nso kotokoto hɔ. Ɔbarima no a ɔhyɛ kyɛ fitaa wɔ nifa so no de ahomatrofoɔ atare n’aso.

Abaayewa no a ɔhyɛ kyɛ bɛmmɛn na ɔde ntoma sisi asi n’asene te nkonnwa so ɛresa banku. Nkwadaa mmaamua mmienu gyina ne bankum so. Na abaayewa bi hyɛ ataade bibire na ɔde ntoma sini fitaa a tuntum tuntum wɔ mu asi n’asene no gyina ne nkyɛn.

Maamefoɔ no a wɔbɔ duku wɔ wɔn tiri so no gyina apata bi ase. Ɔbaa no a ofura ntoma bibire a akokɔsradeɛ wowɔ anim na nkɔkɔɔ nkɔkɔɔ wɔ mu no gyina maame no a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ no nkyɛn.

Ɔbaa ne barima no a ɔhyɛ atade tuntum no gyina ɔbarima no a ɔhyɛ atade mmemmen no, na ɔde adeɛ akata ne hwene ne n'ano gyina ɛhyɛn no agyi no anim. Ɛdan kɛseɛ bi nso si ɛhyɛn no anim, ɛna ɔbaa ne barima bi gyina wɔn nifa so.

Abammɔfoɔ no a bi kitakita tuo na bi nso tuo sensɛn wɔn ho no akɔ ahayɔ aba. Aberanteɛ no a ɔhyɛ ahabanmono ataadeɛ ne kyɛ fitaa no kita aboa no a wakunu no.

Kanea dua no si pono a nkonnwa fitaa sisi ho no ne adanmutwa no mfimfin. Pono adaka si kanea dua no akyi. Ntokura wowɔ dan ne ho.

Barima no a n’apampam apa na ɔhyɛ ataade soro fitaa na ne baage baako ɛsɛn ne ho gyina ɔbaa noa ɔhyɛ ataade tuntum ne trouser tuntum a ɛretwi ne baage wɔ fam no anim.

Nnipakuo no nenam kwan tea no a ɛda nwura ne ntam wɔ fie no anim no so. Hyɛn fitaa bi si wɔn nkyɛn, na nnuannua sisi dan no akyi.

Buroni bɛɛma no a ɔhyɛ ataade fitaa no ɛgyina ɔbaa no a ɔhyɛ ataade tuntum no na ɔkuta abɔfra no ne barima no a ɔte akonnwa bibire so no mfimfini. Ɛdan a ɛho akokɔsradeɛ na ntokua ɛwɔ ho no ɛsi wɔn akyi.

Mmɛmoa noa wɔhyehyɛ ataade dodoe ɛne bibre no ɔne mmaayewa noa ɔhyɛ nkataso fitaa wɔ wɔn ataade no so no egyina adehwɛpono no so. Abaayewa na wɔyi ne tirinhwii no apegyapegya ne nsa ɛna w'abue n'anum.

Aberanteɛ no a ɔhyɛ atade fitaa a tuntum sensan mu ne trousers bibire no,, na ɔhyɛ ahobammɔ kyɛ no te dadepɔnkɔ no so. Ɛna akwadaa ɔbaa bi te n'anim. Akwadaa barima ne ɔbaa no a ɔhyɛ atadeɛ nnodoeɛ no nso te n'akyi.

Mmarima no bebree tete dadepɔnkɔ so. Mmarima no mu pii hyehyɛ ahobammɔ kyɛ. Nnuannua atwa wɔn ho ahyia. Ɛnadadeɛ nkantankantan wɔ nnuannua no anim.

Nsuo ayiri afa kuro ne mu. Ɔbarima no a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ne nika tuntum na ɔso bokiti mmɛmɛn no di ɔbarima no a ɔhyɛ ataade nsonson ne trɔsa nnodoeɛ no anim. Na nnipakuo a aka no nso didi wɔn akyi.

Mmaayewa kuo yi a ebi ayiyi wɔn ti na ebi ahyehye wɔn tiri nwi ɛhyehyɛ ntoma ntaade reyi akyea. Nnua sisi wɔn akyi.

Mmarima noa wɔhyɛ nkatasoɔ wɔ wɔn ataade so no na wɔhyehyɛ ahobanbɔ kyɛ fitaa no egyinagyina ɛdan noa wɔnnsi wie yɛ n'anim. Ɔbarima noa ɔgyina wheel barrow ne ho no ɛyɛ bibinii ɛna mmarima noa aka no ɛyɛ abrɔfo.

Nkwadaa mmarimaa bi rebc bcclo wɔ nsuo no a ɛgu fam no mu. Akwadaa abarimaa bi hyɛ atadeɛ bibire wɔ wɔn akyi. Nnua nnua nso atwa wɔn ho ahyia.

Mmaayewa no a wɔhyehyɛ ntoma ntadeɛ ne ɔbarima no a ɔhyɛ ntoma atadeɛ ne nika no gyinagyina adehwɛpono no so redanedane wɔn ho.

Mmayewa no a ntomasini tware wɔn mu no ne ɔbarima no a wadwa ne bo so na ahweneɛ kɔnmuadeɛ gu ne kɔn mu no redi asa. Oburonin bi a n'apampam apa ne ɔbarima Bibini bi a ɔhya atadeɛ bibire no retwa mfonin. Amanfoɔ tete wɔn anim rehwɛ wɔn.

Ɔbaa no a ɔhyɛ nkatasoɔ tuntum no ɛgu ntoma ataade bibire a akokɔsradeɛ deda mu no na ɔhyɛ ahwehwɛniwa na ɔde adeɛ akata ne hwene ne n'ano no ɛde aduro ɛresɔ akwadaa abaamua no a ɔte ɔbaa no ɛnan so wɔ akonnwa no so anum.

Nkwadaa ɛne mpanyinfoɔ no ahyiam wɔ abadintoɔ no ase. Nnuane esisi adidipono no so wɔ nkwadaa n'anim. Ɛna akwadaa no a ɔhyɛ ataade bibre no apegyapegya ne nsa ɛwɔ wiem.

Mmarima mmienu a wɔhyehyɛ ntade fitaa na baako hyɛ nika nsonson, na baako nso hyɛ trouser tuntum no te baabi a wɔnwene kente no renwne kente. Nkente a wɔanwne dada no bi sensɛn dua so wɔ wowɔ wɔn akyi.

Ɛpono a ntoma dodoe ɛsɛ soɔ na kasamudeɛ ɛda soɔ na esi ɛpono a ntoma fitaa ɛsɛ soɔ na nhoma ɛne twerɛdua ɛda soɔ n'anim no esi ɛdan no mfinfinn. Nnipakuo bi nso atwa apono no ho ahyia.

Mmayewa no a ebi ayi wɔn tinwi na ebi nso akyekyere wɔn tinwi no hyehyɛ ntoma ntade gyinagyina adehwɛpono no so. Abayewa no a sereɛ wɔ n'anim na waka ne nsa no abom no gyina mmaa mmienu no a wɔgyina anim no mfimfini.

Nsuo ayiri afa aborosan no anim. Papa no a ɔhyɛ aytadeɛ tuntum na nsonson sensan mu no nenam nnua nnua no a wɔde atoto aboba so wɔ nsuo no mu no so. Ɛna aberanteɛ bi hyɛ ab atadeɛ nnodoeɛ gyina n'akyi.

Abaayea no a ɔhyɛ ataade sesan no de kukuo no atua n'ano. Papa panyin a ɔhyɛ ahwehwɛniwa na ofura ntoma no gyina n'anim. Abranteɛ bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa ne ataade tuntum te abaayewa no nkyɛn. Na mmranteɛ bi nso gyinagyina wɔn nkyɛn.

Barima no a wase ne tiri ho, na wahyɛ ahwehwɛniwa na ɔhyɛ nkatasoɔ tuntum gu ataade fitaa so no gyina mfonin no a ɛsi mfimfin no anim. Mfonin no yɛ mmiɛnsa na ɛsisi n’anim.

Maame no a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ no asɔ abaayewa no a ɔhyɛ ataade tuntum na sereɛ wɔ n’anim na okitakita adaka nketewa no nsa. Aberanteɛ bi nso hyɛ ataade bibire ne kyɛ dodoeɛ na okitakita nsa gyina abaayewa no a ɔhyɛ ataadeɛ tuntum no akyi. Njipakuo bi gyinagyina wɔn anim.

Mmaayewa no a ebi de ntoma atwa wɔn mu na ebi hyɛ ntoma ntadeɛ no, ne mmaamuwa a wɔhyehyɛ ntoma ntaade no egyinagina ɛdan no anim. Ɛna nnipakuo bi gyina wɔn anim.

Mmaranteɛ noa ɔhyehyɛ nkatasoɔ gu wɔn ataade so na ɔhyehyɛ ahobanbɔ kyɛ no, emu mmiɛnsa ɛforo steps no. ɛna mmienu a ɔhyɛ ahahan mono ataade gu wɔn ataade so no egyinagyina fam hɔ.

Ɔbarima no a n'abodwesɛ afu dwene na ɔhyɛ ataade dodoeɛ de nan baako abu nkotodwe. Na baako si fam. Na Ɔwɔ bokiti a awe a akye no nkyɛn. Abranteɛ bi hyɛ ataade kɔkɔɔ koto hɔ rehwɛ no.

Nnipakuo no a grawa bobɔ wɔn akyi no nenam kwan tea no a ɛda nsuten no ho no. nnua nnua nso sisi nsutene no ho.

Mmarima no a baako hyɛ atadeɛ bibire ne trouser kɔkɔɔ, na baako hyɛ atadeɛ fitaa ne trouser nsonson, na baako nso hyɛ trouser tuntum di akyire no yɛ adansifoɔ. Wɔsoso apampaa a morter gu mu, na wɔn ani kyerɛ baabi baako.

Mmofra bebree bi wɔ beaeɛ bi a wɔredi agoro. Na apata kɛseɛ bi nso si wɔn so . Na mmofra no mu bebree no a yɛ Abrɔfo. Na wɔhyehyɛ ataade soro ne fam. Na ɛfam hɔ nyinaa ahosuo yɛ ahabanmono.

Abaayewa no a ɔhyɛ ataade soro kɔkɔɔ ne trouser fitaa te dadepɔnkɔ no a nhyiren wɔ ho na ahoma sɛ so sɛn pɔnkɔ kɔn mu no so. Fie bi nso si kwan no nkyɛn.

Nnipakuo no a adeɛ hyehyɛ wɔn aso no tete pono no a kɔmputa sisi soɔ no ho. Nnipa no bi hyehyɛ ntade fitaa. Bottle a ahahan mono ti bua so no si ɔbarima baako anim.

Mmarima kuo no mu bi refrafra morter a wɔde si dan no, ɛna baako no gyina hɔ de ne nsa asi ne sisi. Ɛhyɛn tuntum bi retwam wɔ wɔn anim.

Kasanfonni bɔ mmaranteɛ noa baako te ɛpono a kasatorofoɔ sisi soɔ no ho n'anim. Abranteɛ noa ɔbɔ taya kɔkɔɔ no de ne nsa benkum akyerɛ kasanfonni no so.

Nnipa no bi tete nyoma so, ɛna ɛbi nam fam kuta agyan, ɛna wɔnam asase pɛsɛɛ no so. Kuro bi wɔ asase pɛsɛɛ no nkyɛn.

Nwoma a twerɛdua da so, kasatrofo, mpaboa dodoeɛ, ahwehwɛniwa ne ahwehwɛniwa yɛde yɛ nhwehwɛmu ne kyɛ dodoeɛ bi da mapono so.

Aban adwumayɛni no a ɔhyɛ atade dodɔeɛ ne kyɛ dodɔeɛ no gyina mmarima no a wɔhyehyɛ ahobammɔ kyɛ no mfimfini, nam kwan no so. Kanea dua bi si wɔn akyi.

Ndc amanyɔkuo mu nnipa no bi abɔ dɔmpim. Nnipa no bi ekutakuta NDC frankaa ɛna ebi nso hyehyɛ NDC ɛkyɛ.

Nipakuo no a ɛbi hywhyɛ ntadeɛ fitaa na wɔde adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano no gyinagyina baabi a wɔforo wiemhyɛn no. nkrataa ne rubber rubber gugu fam hɔ wɔ wɔn nkyɛn.

Ɔbarima no a ɔhyɛ soro kɔkɔɔ ne trɔsa tuntum na barima bi hyɛ atade tuntum gyina n'akyi no asosɔ nnipa no nsa. Nnipa no bi kuta twerɛpono a wɔretwerɛtwerɛ so wɔ wiem.

Nkwadaa mmayewa no a ntoma tware wɔn mu ne mmaayewa no antoma tware wɔn bo no redi asa wɔ adwabɔ no as. Nipadɔm atwa wɔn ho ahyia. Ahweneɛ kɔnmuadeɛ gugu nkwaaa no a wɔredi asa no kɔn mu, ɛna ɛbi deda wɔn nan ne wɔn nsa.

Barima no a ɔhyɛ ataade soro nsonson ne trouser tuntum no gyina hyɛn kɛse no nkyɛn. Amamfo bi nso gyinagyina hyɛn ne nkyɛn. Na dan abrɔsan sisi hyɛn no anim.

Nkwadaa noa mmaayewa no bobɔ duku no egyinagyina adakahyɛn no ho. Nwura ɛwowɔ asaase no so ɛna adan esisisisi wɔn akyi.

Asogyafoɔ no gyinagyina ɛhyɛn kɛseɛ no so. Nipadɔm atwa wɔn ho ahyia. Ɔsogyano baako kita tuo, ɛna frankaa nso si baako nkyɛn wɔ ɛhyɛn no so.

Nnipakuo no ahyiam wɔ dan abrɔsan fitaa no anim. Nnipakuo no bi yɛ Aborɔfo. Ɛna ebi nso yɛ Abibifo. Abrɔfo mmiɛnsa no a egyina akyire no de wɔn nsa asɔ wɔn sisi.

Aberanteɛ no a wɔhyɛ atadeɛ fitaa na ɔgyina twerɛdua no anim no yɛ ɔkyerɛkyerɛni. Nipakuo bi nso tete akonnwa no so wɔ pono no ho. Ɛ Nwoma ne nkrataa gugu pono no a ɛsisi wɔn anim no so.

Nkramofoɔ no ahyiam wɔ hyadan mu hɔ. Nkramofoɔ no abubu nkotodwe, ɛnna ebi de adeɛ akatakata wɔn hwene ne wɔn ano. Ntokua bebree wɔ dan no mu hɔ, ɛnna kanea bobɔ dan no mu.

Mmɛɛma kua bi gyina gyina ɛhyɛn akɛseɛ akɛseɛ a ɛho yɛ fitaa no anim. Ɔbarima baako a ɔhyɛ ataade bibire no ɛde ataade abɔ duku ɛwɔ ne tiri so.